Ninsal nim n bɛ salin boɣa ni n gbiri ni bi nyɛ salima bi gbingbi boɣa maa n saɣam saɣam tingbani maa zaŋ bahi ka chɛ ka ko shɛli din bɛ dinni ka kom maa nyɛ kodaɣari ninsal nim maa galisiya ka chɛ ban gbubi tahapona ni tahapona maa shɛŋa ka di ʒinʒiya ka ninsam nim maa bɛ nimaani

Salima gbibu shee ka bi zaŋ katapila din mali nugoŋ n zaŋ gbiri salima maa bi gaa boɣa soŋ ka ti tanti nima ka niraba ʒi nimaani kom doya ka nyɛ ko biɛɣu ka tingbanni maa nimaani ka di saɣam saɣam ka ninsal nim biɛni ka tihi mii bɛ di nyaanga

Dabba ata n ʒiya ka gbubi heed pai nima bi zaaha nini ku fila heed pai maa ni bi mii salin gbiribi n nyɛba n tiɛha salima ka bi nya ka yuundi ni bi paɣi paɣi yihili

Gamo niŋya ka lora nim nyɛ ban saɣam saɣam ʒiya bi ŋmɛ n yaa palli zuɣu bi ni mali bin shɛŋa taɣari maa ka chɛ ka bi zaŋ sɛfiti saain din yɛn wuhuri taɣabu ka chɛ asidɛnt zaŋ zali palli maa zuɣu loori ʒi bini chɛna ka atakulɛta ʒi niɛma chɛna ka pilli ka chɛ ka loori bibihi gba zaa chɛna

Silmiin paɣa n ʒiya ka bia shab ban nyɛ gbansabila ka bi piɛ n gilo n niŋdi o awaawaatuu bi ʒimi miri dikpuni kurili ka di sani pa dizuɣu ni bi bi nyɛla gobnanti gbubiri suŋ

Bindirigu teebuli gbuni ka doo mini o bihi ʒiya doo maa yaagi o noli ka o bia pii bindirigu n zaŋ niŋdi o noli ni na bindirigu ŋmana galisiya ʒi nimaani ka chɛ ka diriti mini subihi bɛ ŋmana maa puuni

Kom ka bihi toora ka siɣi bɛ moɣali maa ni ka toora bi puuni yino gbubila gbambila ka yino gbubi bokati ka bi zaaha siɣi bɛ kom maa ni toora bi nyɛla bihi anahi

Silmiin paɣa n ʒi du duɣugu puuni n nyuri bin nyurigu ka zaŋ o foon baɣali o luɣuli fulaawaasi nim mini binyahari gba zaa tam o luɣuli maa ni kotulim laa ka naan chɛ ŋmana ka di gba zaa pɛ n ʒi o nyaanŋa

Bidibiga n ziya ka yiɛ nɛma ka nɛma maa chɛn n ŋmani taba di zuɣusaa mini di gbunni zaaha o pili zupiligu ka zaŋ liiga shɛli n pa o bɔɣu ka zi bini nyura shitɔɣu du noli ni ka yaagi anfooni ŋɔ.

Paɣa n ʒiya n chimdi waagashe o gbubi subili ŋmahari zaɣ kaha maa ka kurifooti ʒiya ka laa tam di zuɣu la shɛli o ni mali chimda piɛɣu gba zaa ha biɛni ka naan chɛ gooni ka dari pili pili yina dikpuni maa ni kpam bɛ luɣuluɣu ni ʒiya ka gbambihi ayi gba zaaha ʒi nimaa ni

Salin gbiribi bɛ salima boɣali ni gbira ninsal nim maa nyɛla ban galisi pam ka chɛ ka so yɛ liiga piɛlli ŋun bi gbira ka lee tamya n yuundiba ko daɣari daɣari ʒɛ bin ʒɛ luɣu shɛli maa ka gbambihi biɛni ka paipu nim biɛni ka bi mali biɛ ni n gbiri salima maa

Ninsal nuu n yina gbubi kaap paanu chee paya ka chɛ ka buku nim do nimaani fulaawaasi bɛ gbambili ni ʒɛya ka pileet gba ʒiya laɣari din nyɛ kuriti gba zaa pahaya n bɛ nimaani

Ʒɛvarivari ni binwola daabihi a yi yuli bin ʒiya maa a ni nyɛ kamantoosi n nyɛ kaaroti n nyɛ gonda ka nyɛ paya nima ka nyɛ kodu nima ni Alaafee wotamilo gba biɛni paɣaba ayi ʒɛ nimaani ʒɛvarivari gba bɛ nimaani

Gamo laasabu Anfooni nim n boŋo ninsal nim ban laɣam na ka di di tu ni bi soŋ maa ka bi chɛba ka ŋmaarila foto nima ka yuundi ban nyɛ gamo maa paɣa maa gbubi o bia n do tiŋ ka kuhura ka shikuru bihi ayi ʒiya n ŋmaari foto ka so gba kana ti ʒiya ka bi soŋda ka ŋmaari foto

N nyɛ silmiin baanjiri boɣali ka nyɛ bolfu nima ni takoro din mali diɣi din nyɛ diɣi ka nyɛ silmiin du duɣugu bini ni silmiin du duɣugu ka gba zaa ʒiya ka fulaawaasi nim tamya ka bolfu nim nyɔ di zuɣusaa

Paɣaba n yi kuligi kuna bi zaaha ʒila taha n chɛna ka yino gbubi guuka laasabu o nuuni ka chɛ n kaɣa yulina ka yɛ liiga ʒiɛ ka ŋun bɛ bi nyaangi maa mii yɛ liigq vakaɣali

Paɣa n ʒiya ka zaŋ kurifooti zali zaŋ duɣubili tam o zaŋ teebuli gba zaa zali n zaŋ tahapoŋ bili zaŋ tam ka zaŋ chɛrigi mini gbambili zaŋ tam ka zaŋ gbambili shɛli mii n zaŋ zali teebuli maa loŋni o ʒimi miri dilpuni ka dikpun maa nyɛ dikpuni nyihima nyihima

Paɣa n ʒiya n chimdi ŋubi koŋ chinchini piɛɣu ʒiya ka o yi chim la o yaari niŋda ka gaɣali ʒiya ka paɣaba ayi ʒi o nuzaa zuɣu ni bihi ayi ka gaɣali gba ʒiya

Paɣaba n siɣi bɛ galamsee boɣali ni n zaŋ bi tahapona ni ŋmani buɣu bihi n siɣi bɛ ko biɛɣu ni n yahari salin kpula kom maa nyɛla ko ʒiɛ ka biɛ pam

Paɣa ʒɛya ka niraba ʒɛ o nyaanga paɣa maa nyɛla ŋun nyɛ paɣa so ŋun yuna bori paɣa so ŋun viɛli gari paɣaba kam zaaha n kpaantiri bori di nam o pili di zipiligu ka paɣa so ŋun ʒi o nyaangi mii gbubi cheek n zaŋ ʒiya ka chɛ ka do so gba zaa gbubi maik

Namda nim ka bi shɛbi shɛbi n kohara namda balibu kam zaaha bɛ dinni ka di wuhuri ti tingbani ŋɔ nachin tiɛri binyɛra ti tingbani ŋɔ nachin tiɛri binyahari ka bi zaŋ mali namda nim maa

paɣisara n-ye bɛ kaya ni taɣada nema ka zaŋ li n-zaŋ ŋmaai foto bɛ zaɣ' yino kam nyɛla ŋun che m-bahi lashishiira ŋɔ ka ŋmaai foto maa